Ebintu eby'enjawulo ebya art omuli obuwempe, Uganda Fulaaga obuleku, ebikoleddwa abantu ab'enjawulo okuva mu buyiiya bikuŋŋaanyirizibbwa wamu okubitunda omuli ne n'obukomo bw'omu obukuufu mulimu n'obukomo ebi... eŋŋoma obuleku n'ebitengi.

Omusajja ng'ayimiridde ku lwazi oluli wakati w'ennyanja. Luno lwazi luliko e, ekyuma ekya ekyetoolodde waggulu akuti ayimiridde ng'ayambadde essaati ya bbulu omukwafu n'empale enzirugavu n'engatto enzirugavu ku nnyanja waliyo ebinyonyi nga biri mu kubuukira wagguli w'amazzi.

Omusajja ng'akutte akapande ng'alaga nti ali mu kwekalakaasa ng'abantu bangi bakuᵑᵑaanye emabega we nga bali mu kwekalakaasa buli omu ayogera kikye buli omu ali ku kikye; abamu bali eno ku mukono gwe ogwa kkono nga ba ogwa ddyo nga bako bayimiridde nga batunuulidde abalala era emabega we waliwo n'ebizimbe ebya kalina ebiwanvu.

Obum, ebimera eby'enjawulo nga bimulisizza ebimuli, obumuli obuwanvu nga bulimu obweru n'obwa kakobe, obumuli buno buli mu kibinja era enjuki ziri mu, enjuki eri mu kunuuna ku bumuli buno ng'eri mu kufunamu omubisi, enduli z'obumuli buno za kiragala...

Kaamulali nga bamwanise, nga bamwanise ku kakutiya mu luggya ku musana ba... akakutiya bakataddeko omuddo okukatangira oku... okubu... okuggyibwawo n'empewo. Kamulali ono mumyufu akaze, mulimu akaze nga wa kitakataka, akakutiya keeru era n'oluggya lwa ttaka.

Ezzike nga limu liri mu nsiko nga litudde nga likutte ku mumwa gwalyo n'omukono gwagwo ogwa kkono nga litunudde waggulu, lino ezzike liddugavu era litudde wakati w'omuddo, omuddo oba ekisaka nga kirina ebi ebikoola ebya kiragala mush era lino ezzike litunudde waggulu

Omuvubuka atudde ku mu katebe nga ku mmeeza kuliko ekyuma kikalimagezi ng'ali mu kukinyiga, kuliko n'essimu. Ekyuma kikalimagezi kya kikuusikuusi, omukono gwe ogwa kkono guli mu kukwata ku kyuma kya ki, ku mapeesa g'ekyuma kya kikalimagezi ayambadde essaati eya kikuusikuusi atudde mu katebe ka bbulu ayina n'enviiri enzirugavu n'essimu eri ku mmeeza nzirugavu.

Abantu basatu nga kuliko abasajja abakulu babiri n'omwana omuto nga bali mu lyato batudde mu lyato bali mu kusaabala ku mazzi. Wabbali w'eryato waliyo omuddo ogwa kiragala. Eryato lya mbaawo, liwandiikiddwako nnamba emu.

Amazzi nga gali mu nnyanja, amazzi gano ga bbulu ow'amazzi nga gali mu ku kweyera, amazzi ku lubalama lw'ennyanja waliwo olwazi oluwanvu n'olutono. N'ebusukka w'ennyanja waliwo olwazi oluwanvu olwazi luno lwa kitaka.

Enkima ng'eri mu kutambula ku ttaka eva mu nsiko erinywi nkima eyina omukira omuwanvu era nga nzirugavu etunudde eno mu luguudo eri mu kutambula eyina amagulu ana, nzirugavu eyina n'ennyindo, emabega waayo waliwo omuddo nga guliko enfuufu era omuddo guno gwa kiragala.

Emmeeri ng'eri ku mazzi ku nnyanja eno emmeeri eriko langi eya bbulu nga kuliko n'ekigambo, kutuuliddwako ebintu eby'enjawulo omuli kkonteyina baagizi ebbali waayo baazimbayo ekizimbe ekiwanvu.

Amaato nga gali ku lubalama lw'ennya era amaato gano ga bbulu, galimu ebintu eby'e njawulo ebikozesebwa ku nnyanja. Embwa erabika ng'eva ku lyato ku sayidi y'amaato ng'ejja mu maaso era ebbali waliyo ennyanja n'eno ebbali waliyo olwazi ku lubalama lw'ennyanja.

Omugga nga gulimu amazzi nga gali mu kutambula, guno omugga ku mabbali waayo waliyo olwazi ku mukono ogwa ddyo, ku mukono ogwa kkono waliyo ebimera eby'enjawulo era ne waggulu waliyo ebire nga kuliko enjuba ekubye mu mazzi ebire bino birimu ebyeru n'ebya bbulu omusiiwuufu.

Ente ng'eri mu kutambula eyina amayembe manene, eri mu kutambulira ku ttaka nga waliwo n'omuddo ogwa kiragala. Ente eno eri ya bitanga erimu ebitanga ebyeru n'obutolobojjo obwa kitaka, mu maaso eyina ebbala eryeru na ne kitaka era etunudde mu maaso erina n'omukira omuwanvu.

Ezzike nga litudde ku muti waggulu nga lyasamizza akamwa. Lino ezzike liddugavu omukono gwalyo ogwa ddyo li gulikutte ku kisambi kyalyo era omukono ogwa kkono gukutte ku muti omulala omuwanvu. Emabega waayo waliyo emiti egy'enjawulo nga kuliko ebikoola ebya kiragala era lino ezzike liri mu kibira.

Ebivuga eby'enjawulo eby'emiziki nga kwe kuli ennanga n'ebirala, ku kisenge kuliko obuwala bwe baakubako nga bulina enviiri akamu tekambadde akamu kambadde ekiteeteeyi ekiwanvu kuliko n'ekifaananyi ekirala nga kya musajja ng'akutte ebivuga eby'enjawulo.

Omusajja ali mu kkuba amataffaali ng'akatiba akatadde ku kameeza era nga akadongo akatadde mu katiba akatiba ka bunnya bubiri ng'ali ataddemu ettaka akadongo ali mu kkatereeza akole abumbe ettaffaali. Emabbali waliyo ekidomola ekya kiragala waliyo n'amataffaali agawedde ng'agayimirizza.

Abantu bali mu ppaaka y'emmotoka ng'obudde bwa kiro, amataala ag'enjawulo gateekeddwako era balabika nga bali mu mmotoka takisi; buli omu anoonya takisi gy'agendamu, emabbali waayo waliyo ebitaala eby'enjawulo, waliyo n'ekizimbe ekya kalina eky'emyaliriro egy'enjawulo.